Ampahany amin'ny gazety iray, ahitana soratra misongadina hoe : Ilo... fito taona vao nahazo azy ny Ray amandreniny. Ahitana sary anankiroa ka : ny iray dia sary ankizy mitsikitsiky, manao akanjo miloko maitso sy mena ary mavo ; ny sary faharoa kosa dia sary mainty, fotsy ao anatina boribory, eo ankavanany ilay sary voalohany ka mampiseho zaza fihinin'ny Reniny ary orohany eo amin'ny takolany.

Karazana boky ao anaty harona plastika fotsy. Ahitana boky maro miloko fotsy, mavokely ary mavo. Misy lohateny toy ny « Me should all be feminist »,« The war » ary « Milk and honey ».

Tenda sy tratra ambony amin'ny olona manao akanjo fotsy misy sary ravina maitso. Ilay olona dia miravaka rojo anaky roa mety ho volamena ; ny iray fohy kokoa ahitana vato sarobidy eo anivo ary ny ray lava kokoa miendrika litera "v". Ity olona ity dia mety manao dokam-barotra momban'ny firavaka.

Olona anankiefatra milalao baolina kitra amin'ny kianja misy bozaka artifisialy. Ny mpilalao anankiray mitondra ny baolina dia manao akanjo fotsy misy ny laharana efatra ambin'ny folo. Ny anankiroa eo anoloany kosa dia manao akanjo manga malefaka ka ny iray mitondra ny laharana valo ary ny iray enina amby enimpolo. Ny mpilalao iray farany kosa dia aorianan'ilay mitondra baolina ka manao akanjo mena tsy misy soratra. Misy olona anankiray mijery azy ireo mipetraka erỳ amin'ny seza amin'ny sisiny.

Sary mampiseho karazan-java-maniry miloko maitso sy volom-parasy, mitombo eo amin'ny fototrin'ny andrin-jiro eny amin'ny sisin-dalana amoron' ny arabe anankiray.